Ngabezogatsha lwezempilakahle ababuya endaweni bezehlola kungaba kungumkhuhlani, kungaba yisifo esithe satholakala kuleyondawo babuya bezodingisisa ukubana lesosifo singabe sibangelwe yini, singabe siqale njani njalo sivikelwa njani. Yiwo umsebenzi abayabe bewenza bedingisisa.

abogaja lwezempilakahle nxabenakelela umuntu umkhuhlane omemetheka emoyeni bayagqoka izigqoka izigqoko zokuzivikela ukuze bazivikele kumkhuhlane lezi zigqoko ziyavala ubuso ziyavala amakhala ziyavala ukuze bengathatheli lowomkhuhlane umuntu engabe engabe ebulawa yiwo ngaleso isikhathi

Laba ngababona ngezemikhuhlane ehlukehlukeneyo bakhangela ngociko lomkhuhlane ukubana lungahlasela abantu abanjani luhlasela ngaskhathibani luhlasela sekutheni ngakho bayabe becingisisa becazulula ukuzebaphume lociko olukhulu mayelana ngomkhuhlane abayabebekhangele ngawo ngasenaleso sikhathi ukubana uhlaselenjani endaweni ngesikhathi esinjani

Lolu lugatsha lwezempilakahle olusebenzelana lohulumende ukuba batholise abantu amanzi ahlanzekileyo okunatha lawokusebenzisa ekuphekeni ekudleni ukuze abantu bangacini bethola imikhuhlane etholakala emanzini. Ngakho-ke balungisa indawo ehlanzekileyo yokuthi abantu abathole amanzi ahlanzekileyo ngasosonke isikhathi.

Laba ngabakuzinga laphansi, kodwa kukhangelwe ngokomkhuhlane wokugula ingqondo. Okhangela, ongakhethi ukuthi ngabantwana, ngumuntu omdala? Kodwa uyahlasela nje wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi uvela ngaphi, kumbe uhlala ngaphi. Lowu ngumkhuhlane wengqondo, ohlaselayo ngaso sonke isikhathi.

Ngamabhakane atholakala duzane lesango lokungena, kungaba sezibhedlela kumbe emakilinika. Lawa mabhakane ancedisa ukubana ubekwazi ukubana indlu enje ngiyithola kusiphi isandla kumbe ngiyithola ngangaphi kwakhona. Ayancedisa njalo ukuze ukwanise ukuyafika lapho omele uyekhona ngesikhathi esifaneleyo

Lugatsha lwezempilakahle olubona ngokukhula kuhle kwabantwana abancinyane abasanda kuzalwa kuze kuyefika iminyaka emihlanu. Lolugatsha luyanika imithi lamajekiseni anikwa abantwana laba ukuze bekhule belempilakahle benelise ukulwisana lemikhuhlane etholakala ebantwaneni, imikhuhlane elwisana labantwana abasakhulayo.

Ngamakilinika kumbe indawo zokuthola usizo lwezempilakahle ezitholakala duzane labantu. Ungathola ukubana lezindawo ziyakhiwa phakathi komphakathi ukuze zibe seduzane labantu benelise ukuthola usizo lwezempilakahle eduze ngesikhathi esifaneleyo.

Ngabantu abamelele usizo lwezempilakahle behleli omunye lomunye khatshana lomunye ukwenzakala ukuvikela imikhuhlane ememetheka emoyeni ukwenzela ukuba abantu bengathathelani imikhuhlane ememetheka emoyeni, lokhu kwenzakala izikhathi ezinengi lapho okugcwele khona abantu abahluka hlukeneyo.

Abogaja lwezempilakahle. Benakekela abagulayo. Abalaliswe ezibhedlela. Bebakhangela ngemikhuhlane, ehlukehlukeneyo. Engabe ibahlasele Babagcina esibhedlela, besenzela ukuthi babeseduze lamadokotela labomongikazi. Abazabe bekhangela, ngesifo leso, esiyabe sibahlasele okwaleso sikhathi. Ngakho ke, bahlala esibhedlela baze babengcono

lolu lugatsha lwezempilakahle olusebenza ukutholisa amaphilisi kumbe amajekiseni kumbe imithi engabe ibhalwe ngomongikazi kumbe ngo dokotela abayabe beyibhale ukuze isigulane selatshwe ngayo itholakala kulezi indawo ngentengu ephansi njalo endaweni zonke

Lapha kukugatsha lwezempilakahle okutholakala khona amaphilisi lemithi eyelapha izifo ezihlukehlukeneyo okutholwa khona leyi mithi nxa uthe wayibhalelwa ngomongikazi, kumbe ngodokotela, kumbe ngababona ngezempilakahle bakulindawo bayenelise ukubana bakuncedise bakunike imithi lamaphilisi.

Lapha kusesibhedlela ezinkulu okugcinwa khona izigulani. Ababulawa yizifo eyehlukeneyo ukuze benelise ukuthola usizo lwabo ngesikhathi esifaneleyo beseduzane labongikazi labodokotela ngesikhathi zonke. So lapha kulemibheda lapha okugcinwa khona izigulani lezi kuzekufike isikhathi lapha sebebona ukuthi usegcono.

Lezi yizigulane ezisezibhedlela lapho abathola khona usizo ngemikhuhlane eyabe ibahlasele belaliswe phakathi khona esibhedlela. Ukuze babe seduze labo mongikazi labo dokotela abazabe bebakhangela ukubana babagcono batholani kufunakalani ngesikhathi esifaneleyo ukuze basinde.

Leli libhakani elitshengisa elinika umbiko ngokubana uqonda ngaphi nxa usiya endlini yalapho abafuna ukubeletha khona kumbe labo abakhulelweyo so lelana libhakani elikunika umbiko wokuthi uhamba njani usiya lapha okumele uyekhona ukuyabeletha kumbe ukuyahlolwa ngoba uzithwele.

Ngabogatsha lwezempilakahle abayabe bekhangela ngomkhuhlane otholakala ebantwini kungakhathelekile ngeminyaka lowu mkhuhlane ngumkhuhlane okuthwa ngmfutho wegazi kumbe ukuhamba kwegazi emzimbeni womuntu lowu mkhuhlane uyahlolwa kubo bonke abantu kungakhathelekile ukuthi uleminyaka emingaki ngakho uhlolwa ngaleyi indlela besuncediswa

lapha kuyabe kudingisiswa njalo kuxhazululwa umkhuhlane kungaba ngumkhuhlane wemvukuzane otholakala kubantu abadala kumbe kubantwana lapha bayabe bexazulula bazama ukukhangela ukubana umkhuhlane uwenze njani ungene njani njalo ungangaphi kwakhona udla ngaphi kwakhona emzimbeni omuntu lowu omdala sokuyisixazululo

Lo ngumtshina wakulezinsuku osetshenziswa ukucubungula lokukhangelisisa okuyabe kuphiwe ngalesosikhathi. Ukhangela into engeke ibonwe ngamehlo enyama. Lowu mtshina wenelisa ukubona okungangale okuncuncuncu kakhulu okungeke ukubone ngamehlo lawa ungakufakanga lowo mtshina.

Yindawo esetshenziswa ukukhangela lokucubungula ikakhulu abahlaselwe ngumkhuhlane ohlasela amehlo leyindawo ikhangela ukuthi kwiyini okuyikho okube yimbangela yaloluhlupho emehlweni njalo kungelatshwa njani ukuze umuntu aphephe kulokho ayabe bethe bakuthola le isiyinto abayisebenzisayo ukukhangela

Ngumtshina wakulezi nsuku osetshenziswayo ukucubungula lokudingisiswa umkhuhlane ongaba ukhona kungaba ligazi kungaba ngumthambiso oyabe ubekiwe okuyiwo okhangelwayo umkhuhlane otholakala kuwo lowo mtshina uyasetshenziswa ezibhedlela ezinkulu.

Lowu ngumtshina yakulezi insuku, esetshenziswa ezibhedlela. Ukubana ucinge, uxazulule phakathi kwegazi. Kumbe phakathina kwamanzi, ayabe elethwe yisigulane. Ukubana bakhangele umkhuhlane, ohlasele lowomuntu. Kusetshenziswa imitshina yonaleyi yakulezi insuku, ukuthi ibone umkhuhlane okhona

Lapha kusendaweni yezempilakahle lapho okutholakala khona usizo, laphana ngibona umama bamkhangela umkhuhlane we bhiphi lowo mkhuhlane utholakala kubo bonke abantu kungakhethelekile ukuthi umncane kumbe umkhulu so uyahlolwa ngazozonke izikhathi ezibhedlela ezihlukehlukeneyo uyahamba uyewuhlolwa lowu mkhuhlane we bhiphi.

Lowu ngumama omunyisa usane lwakhe, lolu chago lukamama luyikudla okufaneleyo kuye umntwana ukuze akhule ngendlela eqondileyo. Uchago lukamama yilo lodwa olufanele ukuphiwa umntwana aze ayefika kuzinga elikhethwe nguhulumende obona ngezabantwana. Ngakho luqakathekile uchago lukamama.

Ngumtshina osetshenziswa ukuhlaba imzimba ukuze kufakwe igazi kumbe kungezelelwe amanzi emzimbeni womuntu , lowu mtshina uncedisa ngoba uvulekile wenza ukubana igazi kumbe amanzi angene kancane kancane emthanjeni womzimba womuntu kungela kuthwala nzima

Leyi imota isebenza kugaja lwezempilakahle. Ukuthwala abagulayo besuka kumbe emakilinika amancane. Besiya kuzibhedlela ezinkulu. Ukuze bayethola usizo masinyane. Isikhathi singakedluli. Ngakho lezi imota ziyatholakala kuzibhedlela ezinenginengi, ezihlukeneyo ukuze zincedise abangasenelisiyo ukuzihambela.

Ngamagabha asetshenziswa ukujikela idoti ezihluke hlukeneyo. Ingcekeza engabe ivela ezibhedlela ijikelwa kusiya ngokuba leyi yiphi lokhu uyikuphi. Kulamanye amagabha ajikelwa amagabha ,kumbe ajikelwa amalembu ,amaphepha kumbe njalo lamagabha amajekiseni ahluke hlukeneyo ajikelwa kusiya ngokuthi ngaphi .

Lo umtshina usetshenziswa ezibhendlela usetshenziswa kuezigulane leziyana esezehluleka ukubana ziphefumule zodwa ngokwaneleyo lowu mtshina iyancedisa umuntu ukubana benelise ukuphefumula ngendlela eqondileyo aze aye kwemelisa ukuziphefumulela yedwa

Umtshina lo usetshenziswa lugatsha lwezempilakahle olubona ngokokukwanisa ukuhamba kumbe ukusukuma. Leyo mtshina iyatholakala ezibhedlela basebenzisa kulabo abangayenelisi ukuthi bazihambele elohlupho lwamabhonzo kumbe labana abathe baba sengozini waqamuka. Lowu mtshina uyabancedisa ukuhamba.

Umbheda osetshenziswa ligatsha lezempilakahle, kumbe ezibhedlela ukuthi baphakamisa ogulayo ongenelisiyo, asuke lapho Asuka khona esiya kwenye indawo. Usungathwalwa ngabantu abane kumbe ufuqwe ngamaviri usiya lapho okumele ayekhona umuntu, ngesikhathi esifaneleyo.

Lokhu ngumtshina osetshenziswa ukubana ukhangele ukuba umuntu lo muntu lowu ulawo na umkhuhlane wophepha olujiyileyo. Uphepha olungaphezulu. Lowu mtshina kuthontiselwa nje okuyi mcosi kwegazi laphana endaweni yakho. Ubusukhangela ukuthi kuyabala kusithini. Ukuba ulawo lowo mkhuhlane kumbe akalawo lowo mkhuhlane. Kuyasivezela lokho.

Lowu ngumtshina wakulezi nsuku. Osetshenziswa ezibhedlela ezinkulu ukukhangela lokwelapha abagulayo, ukubana wenelise ukubisela amanzi ayabe ephume emzimbeni. Ukhangele njalo ukubana umuntu lowu ukhangeleka egcwalisela yini kulokho ekade eyikho khona. Kuyaguquka na, kulenguquko yini empilweni yakhe. Yikho okukhangelwa.

Lowu ngumtshina wakulezi insuku osetshenziswa ezibhedlela lemakilinika. . Ukuklazulula, ukhangele umkhuhlane okhona. Kungabasegazini, kungaba semthambisweni, .Kungaba loba yini okuyabe kulethiwe. Kukhangelwa ukuba mkhuhlane bani okhona emzimbeni walowomuntu oyabe elethe lokho

Leyi yinkundla yokudlalela umdlalo okuthiwa yithenisi edlalelwa etafuleni. Leyi idlalwa ngabadlali abangaba babili kumbe abangaba bane ukudlala bayabe betshaya ibhola beyitshaya ngalokhu okuyizithupha okuphezu kwetafula betshayelana lelo bhola ngokudlala kwangkhona benikwa imvuzo.

Ngamaphilisi asetshenziswa ngugatsha lwezempilakahle engamaphilisi ayelapha ikakhuku isifo sophepha lawa maphilisi athokalala kuzindawana leziyana ezithengisa amaphilisi athengwa kuphela nxa uthe wabhalelwa ngumongikazi kumbe ngodokotela ukuba unathe lawa maphilisi yikho lapha owathola khona kuphela awathengiselwa umuntu nje.

Umuthi owelapha iphepha lomuthi otholakala ezibhedlela kumbe ezindlini lezana ezithengisa imithi eyabe ibhalwe ngumongikazi kumbe ngodokotela. Lowu ngumuthi uyelapha isifuba uphepha kubantwana abancane kusukela abaleminyaka engabalitshumi lambili kusiyaphezulu.

ngumuthi osetshenziswayo ngabantu benathisa abantwana insane abasanda kuzalwa kumbe essile nyanga ezimbalwa ezelwe ungumuthi oyelapha ukugonyuluka esiswini ebantwaneni abancinyane unathwa wona njengesi sekeliso esiphiwe ngomongikazi kumbe ngodokotela

ngmuthi wamehlo osetshenziswa ukwelapha nxa umuntu esizwa ubuhlungu emehlweni esethe wayabona udokotela wabhalelwa lowo muthi othontiselwa phakathi kwelihlo lowu muthi usetshenziswa ngabezogatsha lwezempilakahle usetshenziswa ngendlela abayabe bekubhalele ngayo omongikazi kumbe odokotela ngesilinganiso sabo

lo umuthi usetshenziswa ezibhedlela usetshenziswa ukwelapha uphepha lo umuthi unathwa ngabantwana kusukela kumnyaka elitshumi lambili kusiyaphezulu awuvunyelwa ukunathwa ngabantwana abancinyane lowu umuthi uyelapha kakhulu nxa umutnu elophepha ukukhulula isifuba njalo ukuqeda ukuvimbana

Lawa ngamahlamvu etiye atholakala ezitolo kodwa esetshenziswa ngokwesintu ukwelapha imkhuhlane ehlukehlukeneyo emzimbeni yabantu lawa uwasebenzisa ukunatha njengetiye ekuseni ungakadli lutho unathe leyitiye uselapha kungaba yitshukela umkhuhlane wetshukela kumbe umkhuhlane weBP

Lowu ngumuthi otholakala ezibhedlela kumbe ezindlini lezana okuthengisa khona imithi lowu ungumuthi okwelapha amehlo kungakhethekile ukuthi azwa ubuhlungu okunganani kumbe anjani umuthi lowu uthontiselwa phakathi kwelihlo ukuze buqede ubuhlungu umuntu ayabekuzwa ngesikhathi leso.

Lawa ngamaphilisi ayelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Atholakala ezibhedlela kumbe emafamasi lapho okuthengiswa khona amaphilisi esetshenziswa ukwelapha ngogatsha lwezempilakahle. Ngakho yibo abayabe bewathengisa lawa atholakala kuphela endaweni ezifaneleyo ezogatsha lwezempilakahle.

Lawa ngamaphilisi ayelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, atholakala ezibhedlela kumbe kulabo ababona ngezempilakahle amaphilisi lawa afakwa emaphepheni avalekileyo ayenza ukubana engabilohlupho kumbe engacini esenza kubelobungozi empilweni zabantu so avalekwa ngendlela elobuciko

Lowu ngumuthi otholakala ezibhedlela osetshenziswa ukunatha nxa kuyikuthi isisu sibophile siqinile singavumi ukuthi umuntu aye ngaphandle. Unatha lowomuthi uyakhulula isisu ukubana umuntu ayenelise ukuya ngaphandle ngendlela efaneleyo ngakho uyanatha after 24 hours ukuze uwenelise ukukhulula isisu.

Lawa ngamaphilizi atholakala ezibhedlela. kumbe ezindlini leziyana ezithengisa amaphilizi okusemthethweni. Angamaphizi okunatha, nxa umuntu efuna ukuphalaza, ukuze athukulule isisu esibophileyo. Ngezikhathi ezinengi, uyanatha lawamaphilisi..Ayancedisa ukuthukulula isisu, umuntu aphalaze.

Lolu lugatsha lwezempilakahle olukhangela ngokukhula kwabantwana kusukela bebancane baze bayefika iminyaka elitshumi lasitshiyagalo mbili. Bebakhangela ukukhula kwabo lapha babafundisa ukuzivikela nxa kuthe kwaba lomlilo, kuthe kwaqala umlilo ukuthi ungazivikela njani ukuthi ungatshi ungatsheli kumbe uphakathi kwendawo evalekileyo.

Lugatsha lwezempilakahle olukhulumisana labantu kumbe logulayo endaweni efihlakeleyo uthola ukubana lokhu eliyabe likhulume ngakho lalowo osebenza kugatsha lwezempilakahle kuba yimfihlo yenu lobabili yena ekhangele ngokubana akuncedise njalo akunike usizo olufaneleyo.

Lezi yizindlu ezitholakala kundawana zonke zelizwe .Ziyizindlu zokuthola imithi kumbe amaphilisi ahluke hlukeneyo .Ayabe ebhalwe ngomongikazi kumbe ngabozogatsha lwezempilakahle . Lezi zindlu ezitholakala yonke indawo . Zitholisa njalo izinto ezingaba zifunakala ezibhedlela ezihluke hlukeneyo .

Leyi yindawo yokuthola amaphilisi ahlukehlukeneyo. Sihamba kulezindawo nxa sibhalelwe amaphilisi. Angabe siwabhalelwe ezibhedlela, kumbe ngabomongikazi. Sihamba kulezindawo sisiyathenga amaphilisi esiwabhalelwe emabhukwini ethu, ezibhedlela. Sihamba kulezondawo

Lolu lugatsha lwezempilakahle lapho okutholakala khona imithi kumbe amaphilisi awemhlobo etshiyetshiyeneyo .Kuqondwa kulindawo kuphela nxa ulemithi oyabe uyibhalelwe isuka ezibhedlela kumbe kubomongikazi .Siqonda kulezindawo sisiyathenga kumbe sisiyahlolwa langamadokotela kulezindawo ezihlukehlukeneyo elizweni

Ugatsha kwezempilakahle olutholakala ezindaweni ezihlukeneyo .Lulanda umphakathi kungaba sezinkundleni ,kungaba sezi kolweni .Lapho okulabantu abanengi khona bezofundisa kumbe bezo hlola imikhuhlane ehluke hlukeneyo engabe isitholakale kuleyondawo .Bezoyifundisa njalo bezoyivikela kubantu

Ngabezempilakahle ababuya lapho emphakathini babuya lapho okubuthene khona abantu bezonika usizo kumbe bezohlola ngomkhuhlane othe waba khona emphakathini. Lokhu bakwenza belanda abantu lapho abasebenzela khona kumbe lapho abahlangana khona, yikho lapho ababuya khona abeze mpilakahle.

Ugada lwezempilakahle luyahamba ezikolweni lusiyafundisa abantwana besikolo mayelane ngemikhuhlane eminengi nengi etholakalayo ekuphileni kungakhathalekile ukuthi ngamankazana kumbe ngabafana kodwa bayabe bebafundisa ngendlela okumele bephile njani kuhle emphakathini ngendlela ehlanzekileyo kumbe ngendlela okumele baphile kahle

Laba ngabezempilakahle abazohlola kumbe ukuzoncedisa abantu emphakathini. Batholakala izikhathi ezinengi endaweni ezokuhlanganela eziyabe zilabantu abanengi kungaba semjahweni yebhola kumbe ezinkundleni lapho ababizela khona abantu bezobancedisa ngalokho okuyabe kukhona ngales.

lolu lugaja lwezempila kahle oluza ebantwini ngesikhathi bememezela babize abantu ukub anabathi gwaqa endaweni yinye kumbe kungaba senkundleni kungaba segcekeni ukubana babafundise ngoluhlu oluyabe lukhona ngaleso sikhathi kungaba ngumkhuhlane kungaba yilutho oluyenzakalayo ngesikhathi leso baya fundisa abantu

Lugaja lwezempilakahle olukhangela ngalabo abathetheneyo kumbe labo asebengena ezemacansini. Lubafundisa ngemikhuhlane etholakalayo emacansini. Kumbe njalo, lubafundisa ngenhlelo zokuhlela imuli. Lufundise njalo langokuziphatha nxa abantu sebesenza ezemacansini, ukuze bavikele ingane kumbe ukuzithwala.

Lugaja lwezempilakahle olukhangela ngokufundiswa okwemikhuhlane ethelelwana ngokwemacansini, njalo lugaja olufundisa abasakhulayo ukubana kugcinwe njani imuli ukuze kungabi lokuba labantwana ngesikhathi esingafanelanga lokukhuluma befundisa ngokuziphatha okuhle.

Lowu ngumtshina kumbe umbheda osetshenziswa enkundleni zokudlalela imidlalo nxa ezokuthwala umuntu nxa ethe walimala engasenelisi ukuthi ahambe ngenyawo zakhe bemthwala bemsusa enkundleni bemusa ngaphandle ukuze ayethola usizo olufaneleyo kusetshenziswa leyimbheda ukwenzela kubelula ukuphakamisa umuntu.

Lo ngunompdbhe webhola kungaba libhola labafana elokukhaba kumbe kungaba libhola eloku qhaga kodwa ngunompembe ibhola lakhona elisetshenziswa ukuya dlala umdlalo wokukhaba ulungiselele ukuthi angene emdlalweni webhola ngunompembe ugqokile izigqoko ezitshengisa ukubana noba engunompembe ephakathi kwenkudla akhanye

Leyi yimitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukukhangela abadlali bemidlalo ehlukeneyo. Abazabe bedlala, beklazululwa , bekhangelwa ukubana abasebenzisi izinto ezihlukeneyo na ezinjengabozidakamizwa . Kumbeni Ziyaklazululwa zikhangelwa ngemitshina yakulezi insuku. Ukubana lo umuntu ukwenza ngokwakhe, engelayo eminye...

leyi yimtshina yakulezinsuku etholakala kubo zibhedlela iyimtshina eyenza kubelula ukudingisisa kumbe ukunanzelela umkhuhlane onga uhlasele umuntu ngalesosikhathi kunga kukhangelwa igazi kumbe imthambiso kumbe njalo kukhangelwa ukutshisa komzimba wakhe leyimtshina yiyo esetshenziswayo

Laba ngabogatsha lwezempilakahle bekhangela beselapha abantu besebenzisa izihlahla, beselapha abantu besebenzisa amanzi ,besebenzisa okwesintu okungayisikho okwabomongikazi. Laba batholakala ezindlini kumbe ezindaweni ezikhethwe zabekwa nguHulumende ukuba bayelaphele khona abantu.

lowu ngumuthi oyelapha umkhuhlane ebantwini kodwa kungumuthi uvelela ngesibangeni sabelapha ngokwesintu kungasiyo abelapha ngokwesiko lesingisi kodwa welatshwa ngokusebenzisa izihlahla ezitholakala ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo ulapha ngokwesintu yiwo umuthi

Leyi yimithi yesintu, esetshenziswa ngabantu ukwelapha izifo ezinengi ezehlukeneyo ngokwesintu. Bangabe beyilungise besebenzisa izihlahla, amahlamvu kumbena amaxolo, ezihlahla ezihlukehlukeneyo. Kusiya ngesifo sakhona esithe sahlasela. Ilungiswa ngabelapha ngokwesintu, ngaso sonke isikhathi.

Ichena yisihlahla ezisetshenziswayo ukwelapha ngokwesintu siselapha imikhuhlane eminengi kakhulu ikakhulu umkhuhlane wetshukela umkhuhlane womfutho wegazi imikhuhlane wesisu kumbe njalo ukwelapha izifuyo lesi sihlahla siyasebenza ukwelapha izifo ezihlukeneyo ngokunatha lesi sihlahla.

Lesisihlahla siyasentshenziswa kakhulu kubadala lakubantwana siyisihlahla abasisebenzisa ukungezelela ukudla emzimbeni kumbe njalo nxa umuntu elomkhuhlane wetshukela Bayasisebenzisa kumbe nxa umuntu esiba lo ukutshisa akuzwayo esifubeni kumbe njalo nxa kuyikuthi umuntu elezi bungu azizwa

Kusetshenziswa ukwelapha isifo sophepha ebantwaneni kumbe ebantwini abadala kunga setshenziswa njenge tiye eyekunatheni kumbe kubuye kusetshenziswe ukufaka endlini ukuze kulethe uphepha olumnandi endlini kusebenza ngendlela ezihlukeneyo unga sebenzisa amahlamvu kumbe sona isigoda sakhona konke kuya sebenza.

Sibizwa kuthwe ngumhlafutho sisetshenziswa ikakhulu ngabayelapha ngokweintu besebenzisa angaba ngamahlamvu abasebenza ukwelapha iloba aubulawa ngamazinyo kubuye intanga zakhona ziyasetshenziswa ukwenza amafutha anathwayo nxa kuyikuthi isisu sakho sigubelene ngokunjalo lesi sihlahla sisetshenziswa kakhulu

Lolu lugaja lwezempilo. Lukhangela umkhuhlane. Lukwelaphe ngendlela yesintu. Kungayiwanga ezibhedlela, kodwa besebenzisa ukutshaya amathambo, kumbe besebenzisa indlela zesintu zokwelapha. Behlanganisa izihlahla lezi ezitshiyetshiyeneyo lamanzi. Behlanganise, beselapha imikhuhlane, ehlukehlukeneyo.